Amea ɖewo. Ŋutsu aɖe le dɔ wɔm eye ele klodzedzeme ehe ati ɖe ŋem. Eye ede atsia gakpo ɖe me. Ŋutsu aɖe doawu dzẽ hebla ta, le godzime le egbɔ.

Amewo le exɔ dzi, ke eve ɖo kuku blɔ eve meɖo kuku o. Ɖe da afɔ ɖe gakpo aɖe dzi eye wode dziƒo.

Kpovitɔ aɖewo le awu yibɔ me. Ɖeka le kpo ɖe asi. Ŋutsu aɖe do awu dzomafi, do aŋtsiɖiɖi hele anyigba kplɔm kple tsitrexa. Nɔvia ɖeka le xɔ gaɖɔ aɖe me yi hã do aŋtsiɖiɖi wua.

Teƒa ɖe si huhɔ̃e aɖe le, eye wo to dzo candeli aɖe si le bibim ɔme ene, agbalē ɖowo li, dzoŋuwo li.

Xɔme, agbalẽwo le atsi kpakpa aɖe me. Zikpui aɖe li, suɖui le eme. Glasi kplɔ̃ aɖe le dome ne eye nutata bubu aɖewo ha …